hositaale woy fayyimmate mine hospitaalewoy fayyimmate mine yinanni hospitaale woy fayyimmate mine fayyimma nookkihu dibbu macciishsha mino mare marammadhe kiniinna adhe marfe qasi're hure daannowa hospitaale woy fayyimmate mine yine suminanniyaate

dgoomueeshdagoomu mereershtinannihu mama afamanno dagoomu mereershaati ya mayyaati dagoomu mereersha marra anno massagaanno mayini su'minanni dagoomo mereershi mama afaman

dagate paarku bayaa mayyaati inia ikkilo daga uurra hasiissaasewanna daga uurritana fajjine uyinoonnise base hatte basera uurrite sharranta ra qitteessinoonniwa dagate paarku baatine su'minnn

ineeershaasipoorteshi qinshaanni mereersa yaa mayyaatinumma ikkiro paasipoorteshi qinshanni mereersha wedellichu ikko wedellitte marte paasipoorte mudhite birra kaffalte woy baatooshshe baatte agadhite adhitannoha paasipoorteshi qinshanni mereershtiin

kuchummu dagate rosimine yineemmohu daga rosse rosaano rosse egenno adhitanno basinna egenno beeqqitanno basen kuchummu dagate rosimine yinannia ikkanna rosaano kifilete kifile sa anni egenno rosiisaannottewiinni beeqqitanno hayyooti yaato

gbbomwgobboommu mm xwshsh karde biirubba hiitto garinni adhinati gobboommu amm xwishsh karde biirubbara mm xwishshi karde adha hoongiro mayi jaddo heedhann

hospitaalewoy fayyimmate minna yinanniti mayihoro uuxanno iiniha ikkiro hospitaale ilaanote ikqoxxiomaanote giniinna uyite akkante iltaata ilshiishshe ha'rissanno yaati tenne hospitaalewoe fayyimmate mineeni so'inanni

gobboomu ayimmahe xawishshi karde biirubbara maa assinanni yiiniha ikkiro ayimmahe xawishshi karde fushshi'nanni biirubba yine su'minanniha ikkanna gobboomu ayemmahe xawishshi karde biirubba karde fushshi'nannite

tekinoloojiyaa mayyaateno mayikkiro tekinolooje yanna yannatenni saate haatentenni soorrante haarore abbitenna haaro gede ikkitannota tekinoloowetinanni xini tekinoloojino yanna yannantenni barru barrunkunni soorrante haa'ror loosse daggannote hate

whodhishshu owaante ya mayi owaante aanno hodhishshu iniha ikkiro duucha manna giddo amadatenni rahe iillannokki manna rahe iillishatenna xeenu woy arrisho gantukkinni giddo maaxe guggushe masse iillishate roonsi'ranniho

hospitaalawe fayyimmate mine yinannihu mannu xiwamiha ikkiro mare akka'me kiniinna adhe marfe qasi're huranno basenna xisso leeltusiha ikkiro rahotenni mare iillannowa hospitaalawe fayyimmate mine yinanni

ddagate paarku bayaa mayyaati inommoakkiro daga uurri taranna woy uurrite harantala fajina uyinoonninsa base tenne dagate paarku bayine su'minnnia ikkanno yaati

koonferaansu baya mayyaatiinumma ikkiro konferaansu bayaa shoolunku midaadinni duuchu manni daye gambaye hedo hassaawe baala sumuwaa si're ofolle xaagannowa koonferaansu baine

korrente beenkannisinu mereershe yaa mitto dargano korrente minna minnate eessinanni tuunsichoo xawaabba fushshinanni doogo korrente beenkannisinu mereershti

bude budeho yaa mayyaateniha ikkiro budeho yaa mitte mittente dagara mitte mittente woggarano ikko babbaxxino buddubba noota la'neemmo yaati kuni buddino sidaamu dagarano ikko wole dagarano babbaxxino buddino yineenda

dbbdagate paarkubba yaa mayyaate neekkiro daga uurrite halantannonna daga uurrixara mangitte fajyite loossinowa dagate irko ikkitanno gede assite uurritannobbase dagate paarkubbayine su'minanno

ilamate barra borreessinanni mereersha mittu manchi ilamino barra ilamino agana ilamino yannanna diro baalanka borreessinanniwa ilamate barra borreessinanni mereershaatiny su'minannih ikkanno yaate

ispoorte isipoorte yaa mayyaatinea ikkiro isipoorte ya mannimate guunte ikkite bisu millimmo assi'nanninna fayyimate agarooshshi'ra yine loonsanni isipoorte tenne isipoortete yinanniyaa ikkanna duuchu horora ikkitanno yaanno

ilammete barra borreessinanni mereershi giddo ilamino barra ilamino agananna diro baalantanni borreessinanniwa ilamate barra borreessinanni mereershtine su'minanniha ikkanno yaate

gobboommu ayimmate xawishshi karde biiru gobbaammu ayimmate xawishshi karde biirubba uyinanni bayico biiru baine woshshinannih ikke gobboommu aimmae xawishshi kardira su'ma babbadhitino dirono ikko silkete duwe bilbilu kiiro aana worre uyinanniha gobboomu ayimmae xawishshi karde biiru bayine su'minanniya

tekinoloojiya mayyaatinummo ikkiro tekinoloojiya yanna yannatenni soorramte barru barrunkunni hayiro assite haarre loossenna haa'ro gedekkie dagganota tekinoloojinni su'minanni yaati